Diɛn diɛmdibi n ʒiya paɣa bɛ bi ni n wori waa o yɛla nyingokoriti ka zaŋ bansi niŋ o nuuni doo ʒɛ bi nyaangi yɛ liiga sabinli n ŋmɛri dawulɛ

niriba niriba maa ni yino yɛla liga piɛlli ka zaŋ buku tɛri bɛ puuni yino paɣ' gba bɛ niriba ni ka so ʒɛya ka yɛ liga sabinli

Gamo n niŋ ka yili wurim doya da kaba bɛ dinni woya sabinli n kanka doya ŋɔ tani n doya ka nyɛ zaɣ ʒiɛ tihi n saya maa di nyɛla zaɣ vakaɣali zuɣusaa daɣaya

Daani doo yaɣari palli ka pili zipili piɛlli ka gbubi nuchee ni baŋa ka di nyɛ zaɣ dozim ban piɛlli n bɛ o nuuni loori n chɛni maa loori maa nyɛla zaɣ piɛlli